awalla suuqiyappene mattaa bankiyappe sintta bagarra naa"u motoreti eqidossona issoy mela dikkone issuwa bollani assi uttissi.

Zo'o xaphoy woykko qayisire, xaaxettiya santtay, donoy, timaatimee, giyan bayizzanawu shiiqi uttidosona; eta qassi likkanawu kiloyikka eta achan de'ees.

Cora maccasay naxala gullotti maayyidi Xoossaa qaala siyide de'iyaaba maalatoosona etappe qa issoy issoy qeeri naata oyqqi uttidoossona pude baggara Toophphiya banddira malatiyaabati lo"iyaabati yuushuwa yuuyi uttidossona.

Issi shuchchappe wooccettidi keexxetida qassikka tammanne issini keetta ba giddon oyqqi uttida laalibala hintsay woykko keetay beettees.

laapun attuma asay shiiqageetuppe ichchacha pulaliyyaa punidde de'oosona issoy guyye baggara kambba baqqide de'ees ha baggara sinttan de'iyaage duridde d'iyaaba malatees.

Wolaytta qaale hiywote woossiyo keettaa qaxxanaassi waana xaafee mizziya boota abrihaami diriiphan eqqidi maykkiya oyqidi qaalaa tamaarissiidi de'ees. appe guyeera guyeera uttidi qalaa siyiidi diya cora asati beetoosona.

Issi aaho samppani daabboynne oyttay beettes qassi qeeri sayineen ashoy muxetti muxetti uttaage de'ees a achchan shaatiyaa kuma barbaare uttiis.

oduwan be'ettiya de'iyaa na"u asati de'ossona etuppekka ha baggara de'iyaage wolaytta baahilawe maayuwaa maayyi uttashin hinkkoy wolaytta baahilawe sharbbe xalaa qooriyaan wotti uttiis eta guyyeera lo'iyaa mittati bettosona.

Oosoy asa ubbaakka bonchchissees. Ha misiliyan be'iyodan issi ishay baahilaawe maayuwa barkka uttidi sikkiiddi de'iyogaa nuuni be'ana danddayida.

Issi yelaga na"iya Wolaytta bahilaawe kootiya maayadanne sharbbiya qacada karetta suriyaanne shuraabiya maayada qasi bootta caammaa wottada eqqa uttasu.

Hasttamu hasttamu phuuphullee heezzu iqan shaahettidi uttiis; ikka uttidoy bootta shara malatiyaabana.

cora kushe hiilan giigida daro maayyoti issippe shiiqi uttidoosan etikka abashsha qamisse qassi ubbaykka maccassa maayyo malatoosona

Usuppun puulanchcha yelaga naati issi zambbaabaa kuwaa giddon uttidosona. Ubbaykka ufayttiiddi de'oosona. Qassi usuppunaykka Wolaytta baahilaawe maayuwa maayi uttidosona. Ubbatikka maccaageeta.

oyddu sharay hiixeti uttidaga bollani heezzani tukke dessi issuwani qassi maxine dessi etta makkanaw kuppayekka dessi assaykka shamanayo hokkidabakka malatossona.

gandda giddon eqqida heezzu asati ammanuwaa wogaddani meechcha luxetta wurssida naata meeccide de'oossona; gaxxan eqqidaagee naata kayan kayan gelisside de'ees.

issi puulanchcha na'iyaa Wolaytta baahilawee maayuwaa maayyada Wolaytta keettaa penggen eqqaasu; a ufayttayde diyaaba malawus; xeeliyoode achcha dooyya uttaasu.

Heregaay, woogatiyaagee, qeeratiyaagee qorkkiyaappe medhdhettida shiidhdhay qeeri zazzareti aadoy, iixaanay haaratikka issippe shiiqqidi uttidosona.

baahilaawe xaletta maadetiyoogan hargiyaappe paxxanawu danddayetees. hegeetuppe issoy yinjeeluwa.

Wolaytta dichchaa ispportte kilebe giya xuufee amarattuwaninne paranjjattuwan xaafetti uttagee qassi guyye baggaara issi uuttayne sintta baggaara kuwasee de"iyo issi malatay beettees.

heezzu keettay beettees; ya baggara de'iyaa na"ati qorqqoro keetta gidishin ha baggara de'iya keettay leemo keetta gidduwan qassi cora asati eqqidoosona; zigay heezzu keetta gidduwan eqqi uttiis.

Zo'o boottanne worqqa milatiya apuuppati issippe shiiqidi bootta gidgiddaa bollan uttidosona. Qassi ha baggaara qeeri oyde milatiyaban zo'o boottanne worqqaa milatiya apuuppati issippe shiiqidi utti uttidosona.

guye baggaara kocaa malatiyaa mittaani bootta magalashoy kaqetti uttiis. Qasi cora ciishatika a bolli kaqetti uttidosona. ha baggan de"iyaa xuufee meeri mii 2 giya paranjjattuan xaafettaage beettes.

Polotikaa yaa'an uttida asaappe sintta baggaara de'iyageeti heezzu attuma asati beettoosona. Issinniya qassi maccaaro. Gidishin etikka wolaytta balaawe sharbbiya bantta qooriyan xaaxi wottidosona.

Naa77u baggankka kobilsttoone ogee beettees. gidduwan qassi ziriyan tokettida zambbaabay de7ees. A kuwan cora oyddettinne xarphpheezati de7iyaagan asay utti uttiis.

naa"u yelaga naati beettoosona maccanne attuma digishin ha baggar eqqidaara attumaaga sinttan qalamiyaa tiyaadda de'awusi qassi attumage wolaytta baahilaawe maayuwa maayyi uttiis; guyye baggarakka hara asati beettoosona.

issi lo"iyaa aaho keettan maassopiya bollan buddenay, mooke, daaboy, unccay qassikka shaatiyaa bollan ashoy pilaykka beettees.

issi qeeri bula deshiyaa giya soho malatiyassani eqassu sintarakka assi goochiyaba milatessi.

naa77u bootta shuraabiyaa maayida yalaga naati beettoosona ha baggaara de7iyaara maccaaro gidishin akka walaytta baahilaawe sharbbiyaa huuphiyankka qooriyankka qachcha wottaasu ya baggan de7iyaagee qaattumaagee huuphiyaa dichchi uttiis

naa"u arssanne karetta asati maataa bollan uttidi naxalaa maayidi gosiyani maatta uyiddi de"oosona. Etappe guye baggaara beettiyayi lo"iya xiidata.

Wolayttan cora kattaa qomoti asay miyoogeti de'oosona. hegeetuppe misiliyaan beettiyaageti boyee, boynay, uuttay, donoy, barbbaree heegeta.

Naa'u suuqeti beettoosona. Ya baggaagee pooto keettaa gidi shin cora poototi karen kaqqetti uttidosona. Ha baggaagee qassi mobailiyaa bayzziyo qato malatees. Sinttan cenggurssaa sissiya massaaree woykko isipikere utti-uttiis.

ichashu asati issippe eqqi utiidosona. etappe na'ay attumageeta. qassi ubaykka issi mala shuraabiya maayi uttidosona.

issi wolaytta leemo keetta darkkoni shonkkoratine leleheti beettosona sa"aykka balgo missatesi.

Issi aaho shooqan lokkomay dicciiddi diyagee beettess. Qassi ya baggaara daro uuttati cippi kumidi issippe de'iyageetikka beettoosona.

issi wogga shooshshay xaaxxeti xaaxxeti xaaxxeti uttidi doonay qassi hanggi uttiis

issi aaho dembani gondaliyanne toora oyqida assay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issippe ubbaykka durssa gaaccossona.

Cora asati issippe shiiqidi yaa'aa uttaba malatoosona. Daro bagga asay qassi wolaytta baahilaawe maayuwa maayi uttiis. Gidikkonne eta giddon diya issi issi asay maayuwaa wolayttaagaa maayibookkona. Etikka kushiya baqqiiddi de'oosona.

Qoodan ichachcha gidiya asati aaho shooqan zerettida lokkoma xeelidde de'oosona; sinttara de'iyaa heezzati attumageeta gidishin guyye baggara naa"u maccaageeti beettoosona.

guyye baggara lo"iyaa zo'o adaman qorqqoruwaan keexxetida keettay a achchanikka cora kaameti eqqi uttidoosona ; sintta baggar xaafetidd axuufe lewi hooteliyaanne irizzorttiyaa yaagees/

Bodditte ambba giigiyaa 'win' giyo kodda haattaa oyqqida oyddu maakinati beettoosona; etikka; issoy miyyiyawu simin ,ssoy sinttaw simmin, issoy guyye simmi uttidoosona.

loohiya oyddu naati wolayta baahilaawe maayuwa maayidi eqqidi de'oosona. giduwan de'iya naa'ati atumaageeta gidishin gaxaageeti qassi macaageeta.

Issi lo''iyaa dembban ichashshu attuma asati eqqidoosona; etikka Wolaytta baahawe maayuwa maayyi uttidoosona, etikka kushiyaan gonddaliyaanne tooraa oyqqi uttidosona; etappe guyye baggara cora mittati beettoosona.

issi luxetta keetta kareni kaame beettessi shucha dirssa bolanikka duma umma xuufetikka xaafetidi beettosona.

Naa'u yeelaga naati shuucha bollan uttidi haasayidi de'iyaba maalatosona. Etappe qassi guuyebaggara issi qeeri naa'iyaa beetawusu.

Heezzu asatti issi pooto keettan pootuwa denddanawu eqqidaba malatosonna. etappe guyye baggaara eqidaagee aawa malatees gidduwan qassi aayiyaa de'awusu gaxa baggaara qeeri nayiyya beettaawus.

birata bashhe, caamaa qucciyo buiruushe. heregay. saynee, kaarootiyaduwa ancciyo iqqay issippe issi sharan shiiqi uttidosona.

naa"u keettati beettoosona issoi hini baggaara de'ishin ha baggaara de'iyaagee qassi shuchcha xallan keaxettidabaa malatees qalamiyaakka tiyetti uttiis baranddayikka aahoy beettees.

Naa"u yelaga naati para bollan utti uttidoosona; etikka xeliyoode bullachchawa malattoosona; eta miyiyyan cora asay Wolaytta baalawe maayuwaa maayyidi hemettide de'oosona.

ee baaso hagaazzatuppe iissoy tamaa ayssuwa gidishin mantta baqala phawuloosi boditte katama aysuwassi huuphe gididi otiidi diyooga be'ana danddayaas.

Issi kaamiya ogiyan cora seera naagissiya asaati betosona. Etikka kaamiya ogiyaa qaalamiya tiyisidi deiyaba maalatosona. Eta guuyenka lo'iya pooqeka beetees.

Issi aaho dembban uyiddu miizzati beettoosona; ubbaa merayikka issimala; eta gidooni issi izaawu eqi uttisi; yabaggara di'iyaara ubaappekka guuxawusu; qassi maatay solppoppi uttis.

naa''u gela'o naati eqqidi issiniyaa issinee bolli hashsiyaa qassi na'aykka issi malatiyaa bootta tisherttiya maayya uttaasu kushiyaa wotta uttaasu; ha baggara de'iyaara karetta koppiyyiya wotta qassi na'aykka xeessan kootiyaa qachchi wottidoosona;

Issi yelaga na'ay woossiyo keettaa geli hani ekkidi maykiya oyqqidi yexxiiddi de'iyaba milatees. A sintta baggaara fulppiitee beettees. Appe qassi miiyye baggaara yaa xeelli uttida hara naatikka beettoosona.

Cora asati issi lo"iyaa kuwaan cogochchidi issi maata bollan utti uttidoosona ; etappe guyyeera ziiriyaan tokketida cora mitta qommoti beettoosona; etikka maccanne attuma gidi uttidoosona.

Issi daama yelaga na'iyaa beettawus; hayttankka gudichcha wotta utaawus; huuphiyaa duge zaara daddissa wottawus; huuphiyaa xeera xeeran puuliyiyaabaykka geli uttiis.

irxi giida kuwani corra assati eqidosson ettape naa"ti boottatta qassi naa"ati bulukuwaa maayidossona hara corrati wolaytta wogaa dunguzzaa qooriyani xaaxidossona.

qoodan cora lo'iyaa paranjjati issi keettaani shiiqidi qumaa miidi de'oosona. eti miyo qumaykka ashuwa, budeenaa, oyttaa bambariyaara issippe miidi de'oosona.

Qorqqoruwaa yeechcha oyqqidi wolaytta asay ubbay bulluluwa maayidi wolaytta baahiliyaa qonccissiya maayuwaa maayidi ubbay oosuwassi issi kutti denddooganne issi oottanaw maayetooga bessees.

Issi aaho shooqan zerettida lokkomaa naa"u asati hokkidi xeelliiddi de'oosona. Ha baggaara hokkidaara maccaaro gidishin ya baggan de'iyagee qassi zo'o shuraabiya maayida attumaagaa.

Issi wogga ayisuuze kaamiya bollani naa"u asati pude kiyi uttidosona. Issoy seeraa naagissiyaaga gidishin ikka qassi mittaa tookki tookkidi wottiidi diyaba malates.

Issi supermarkketiyaan cora puxati pude pude kaqetti uttaageeti beettoosona. Eta meraykka dumma dumma, ha baggara qassi keetta qucciyo buquratikka karettanne bootta gididi beettoosona.

Naa"u haatta oyqqiyo iqaan eessay de'ees. Issuwan kummi uttiis. Issuwan qassi baggay de'ees. Calppay naa"u baggankka de'ees. Issi na'iya miyye baggaara utta uttawus.

Issi aaho luxetta kifiliyan luxissiyagee saleeda achaara eqqidi haa xeelliiddi de"es. Qassi luxiyaageeti uttidi xaafoosona. I doonan odiiddi de"iyaba malatees.

Katama geeshshiya woykko puulayiyya woykko pitiyaa asati bantta oosuwa maattuwa maayyidi puxa kushiyaan oyqqidi, geeshshidinne pittide issippe oottidi de'oosona

Oyddu so asati wolaytta baahilaawe maayuwa maayidaageeti beettoosona. etappe guyye baggaara eqqidaageeti maccaageeta gidishin sinttaara de'iyageeti attuma naata qassi issinniya etawu heezzawukka aayyiyo malatawus.

giyaani cora asay zal"iiddinn shamiidi de'ees, issi wolaytta baahilaawe maayuwa maaya damaykkiya kushiyan oyqqada qassi issi zazzariya oyqqida izzaayo, haasayisaysdda woykko oychaydda de'iya na'iyaaka beetawusu.

Purunnuwa xiiliyaadan pudeppe duge tophattiidi goggiya ajjooraa soossuwa be'iidi naa'u kushiya baagaa pude denttidi ba ufayssaa qonccissdi de'iya ishaa be'ettees.

Naa''u attuma asati darkkon tukkiya puutiya tokkide de'oosona. Etappe guyye baggaara badalaynne cora uuttati beettoosona. Qassikka uutta giddon qeeri naati yaanne haanne hemeterettoosona.

Gasuubba katamaa ayssiya mantta marqqoosa yaagin hashshu yesuusa kiristtoosa yeletta baalassi saro gattees. Baalaykka saruwaaga, payyatettaganne upayssaga inttiyo gidaanadan ammottays yaagees.

Aaho shooqan talggitalggi dicciiddi de'iya badalati beettoosona. Etappe sintta baggaara naa''u qorqqoro keettay beettees. Qassikka hara hara mitta qommotikka beettoosona.

Aahoonne zo'o shooqay beettees. a bollaanikka qassi xatettiya santtay cippi gi uttiddi ziriyan ziriyan zeretti uttiis.

Issi girggidda bollan kaqqetti uttida pootoy woykko baaneree beettees. Xuufeekka hagaadan nabbabettees. Daamoota xaletu qatuwa yaagees.

Issi aaho isttademiyan oyddu asati beettoosona. Issoy gooliya achchan eqqi uttiis, ettappe qassi naa"u zo'o shurabiya maayyidaageeti kaassaa daannatiyaageeta, issi na'ay kuwaassiya sho'anawu giigettide dees.

Mittatu giddon lo'iya usuppun bootta magalashoti qashetti qashetti uttidosona. Softteekka eta bollan beettes. Ciishshatikka de'oosona. Oydee cora aydeti lo'iyageeti madadaa naagi uttidosona. Garssa baggaara....

Issi godaree barkka ha simmi xeelliiddi eqqiis. Inxxarssaa kessidi laaqumettiyaba malatees. Sa'ay qassi qiibaraa omarssiiddi de'iyabaa malateess.

Issi dembban ordde lo'iya kanai de'ees. A goynaykka qanxxetti uttiis. Ikka ba achchan goomaadan irzziizobaa saxxidi guyye xeelliiddi de'ees.

Issi adussa keettaaninne aaho wuyigiyan cora asati oyidiyan uttidi uttidosona. Eta sinttaani qassi qeeri qeeri xarapheezzati ziiriyan de'iyageeti beettoosona. Eti wifi go'ettiiddi de'iyabaa malatoosona.

Heezzu yelaga naati ajjoora sossuwa achchan eqqidoosona. Yaara ha qoometti xeeliyaageeti maccageeta gidishin, haara qassi ya xeelliyaage attumaaga. Ha baggaara eqqidaage ba kushiyaan Toophiya banddira oyqqi uttiis. Heezzaykka issi mala shurabiya maatti ....

Issi suppermarkketiyaan cora buqurati beettoosona, zaytte de'ees, mirindday de'ees, dawutaray de'ees hara harabati corabatikka beettoosona.

ussuppun zo'o qalamiyan tiyettida mesqeleeteti issippe shiiqi uttidosona. issuwaassi issuwaassi garssa baggaara xoo'ee beettees. issootussi issootussi xoo'ee baawa. ubbayikka bayizuwawu shiiqidaba malatoosona.

Naa''u woleytta baahilawe maayuwa maayidi diriiphphan uttida asati beettoosona. Issoy maykiya oyqqidi haasayiiddi de'ees.A sinttankka laappitooppeenne haylanddiyara haattay dees.

Issi zal'e keettan issi izaawu uttiuttis a sintta bagga uttidda xarphphezan bollani koddan kumidda haattay beettes, qassi pudde baggara de'yaa xuufekka yaagessi Abeba shayiyanne daabuwaa.

Issi aaho demmbban cora asay dees. Ha baggaara de'iyaa cora attuma asati qassi cachcha za'iyanna kambbaa oyqqi uttiddossona. Ya baggaara naa"u macca asati woxxiidi diyageetikka beettoosona.

issi yelaga na'ay wolaytta baahilaawe maayuwa maayidi oyddiyan uttidi haaasayiidi de'eesi, a sintaanikka laaapitoopeenne hara hara woraqattati uttidosona. a miyiyaani naa'u oydetti beettoosona.

Qoodan cora asati ispporttiya oottiiddi de"oosona. Etappe sintta baggaara diyagee eta kaalettiiddi diyaba malates. Qassi etappe guyye baggaara lo"iyanne wogga naa"u pooqeti beettoosona.

issi keehippe puulatti uttida sohuwan laappuna gidiya asati zemppiyo gaaradiya oydiyaa bollan utti uttidosona wogga mittaykka qassi eta kuway wottiis

Issi ispporttiya oottiyo keettan yelaga na'ayi eqqis. Cora ispporttiya oottiyo buqurati beettoosona.

qoodan unddenna asati wonggelaa sabbakkiiddi de7oosona ubbaikka bolla baggaara issi mala bootta tisharttiyaa maayi uttidosona sintta baggaara eqqidaagee maikiyaa doonan oiqqidi odiiddi de7ees

Issi kaamiya ogiyan issi kaameenne motoree yiiddi diyageeti beettoosona. Qassi appe guyye baggaara keexettiiddi de'iya pooqeekka beettees.

Issi sooni somiishshati beettoosona hegeetikka wogga oroottuwaa uttiyo oydiya sayniyaa siniyaanne haraatikka de'oosona.

Cora attuma asati yehuwa gelide doosona. Qassi gidduwan de'iyaa aayyiya wozannay tolkku gi meqqobaa malaatawusu. Oda odaddakka eta yeessaydda diyaara O malataawus.

huuphe boncho qasi maccha naatussi eta puulla kessi bessiyaba. hagaani issi daama na'iya huuphiya ziiriyan dadissa utaasu. i huupheeekka hagara xeeliyode keehippe lo'ees,.

gifaataa konssartte koyiro aginaa tammanne oyiddantto Galla tammanne isiini saatiyappe doimmidi doommees. Bootayikka wolayitta sooddo isttaadeemiya. Ubbatikka shoobettideta.

Naa"u asati wolaytta baahilaawe maayuwa maayidi eqqidosona. Naa"aa qooriyankka sharbbee de'eesi. Issuwa huuphiyan wolaytta baahilaawe koppiyiya wotti uttiis. Issoy abasha malatikkonme issoy paranjja malatees.

Dottoriya ahimada abiyaaranne hara cora asatuura eqqidi paappayyaa kushiyan oykki wottidosona. Qassi etappe issooti issooti wolaytta baahilaawe maayuwakka maayi uttidosona.

Issi ishshay deriyaa liiphphiyan eqqidi damotta giyaa bandraa oyiqqi uttis, appe qassi garssa baggara cora oottiyaa asatti beetosona.

Issi lo'iya moottan naa'u wolaytta keettati beettoosona. Ha baggaagan asaykka penggen eqqis. Eta darkkon uuttati de'oosona. Eti qassi wogga deriyan yuuyetti woykko kametti uttidosona woykko doodetti uttidosona.

Oyddu boottaa wonbbarati ushshachcha baggaaranne oyddu boottaa wonbbarati haddrssa baggaara beettoosona. Gidduwan guuttaa boottaa xarpheezzatun lo'iya ciishshati de'oosona. Massoppeekka ya baggaara beettees diittaykka gaxxa baggaara eqqi uttiis.

qorqqoruwan direttida dirssai beettees dirssaappe so baggaara seribiise keettai de7ees karen qassi issi mittai daayidaagee beettees

karetta, bootta, samaayetti hara hara cora caamati issippe bayzzuwawu shooqidosna. Ya bagaarakka a keena hara caamati bayzzuwawu uttidageti beetosona.

Issi bayzzo qatuwan woykko suuyqqiyan bayzuwawu giggettida baakkuwan de'iya cora haylanddiyara haattay, mirindday, larggoy issippe beettoosona.

Issi ayisuuze kaamiya kumi caanetti uttida xaaxetta santtayi beettees. Akka wottiiddi diya issi na'ay pudeeni zo'o shuraabiya mayidaagee beettees.

Naa"u yalaga naati beettoosona guyye baggaara eqqidaagee attumaagaa gidishin ikka boottaa maayidinne bootta qophphiyaa wotti uttiis macca na'iyaa qassi loggo muoi oiqqada eqqaasu a maayidogeekka wolaytta wogaa maayuwaa.

Maaran issi mala malatiya heezzu keettati beettoosona. oyddu asaati karen eqqi uttidosona. keettaasi qalameekka tiyettibeenna qassi kornniiseekka gelibeenna.

Issi lo"iyaa qeeri na'iyaa beettawus. Ippe guyye baggaara zo'o upuppati punetri uttaageti kaqqeti uttidoosona. Qassikka girggida bollan daro ciishshati de'oosona. A oyqqa utta xuufe paranjjatuwan 'one' woykko issuwaa giyaaga.

kobilisttooniyan oosetta ogiyaappe ya baggaara issi katta keettay beettees. issi izaawu qassi katta keettaa geliiddi de7iyaabaa malatees. katta keettaa sunttaykka "keettaa asaa" yaagees.

issi aahonne adussa qassi shuchchan yuuyi aadhdhidi keexettida woossiyo keettai beettees qorqqorikka zoo qalamiyan tiyetti uttiis pude baggan woikko liipphiyan masqaliyaa malaatai utti uttiis

Issi aaho supper markkeettee beettees. A giddonkka cora buqurati beettoosona. Leemissuwaassi softe dees haattay koddaara dees hara harabatikka beettoosona issi na'ay qassi qooriyan masqqaliya wottaagee haa xeelliiddi eqqiis.

Issi xeelanawu xeela xeela giya keettan girgidaa bollan lo'iya abebati de'oosona. Qassi oyddu oydetinne issi xarphpheezaykka de'ees, silkkeekka a bolli utyidaaba malattees.

Qoodan cora asati issippe shiiqodi maatatm utti uttidooosna. Issoy eta sintta baggaara etayyo haassayide de'ees. Seeraa naagissiyaageti qassi ya baggaara eqqid ha xeellidede'oosona.

Issi tukke keettaa woykko katta keetta karen cora wombbarati utti uttidoosona. Issi issi wombbara achchan qassi xarapheezatikka de'oosona. Yuushshuwan ciishshatikka beettoosona.

Issi aaho samppa bollan yechchay hiixetaagan lo"iyaa ma ma giya ashshoy, daabboy, budenay, oyttay, mashshaaranne qassi a tuushi maanaw barbbariyaara de'ees.

Tohossa toophiya dalgga manttiya luxetta biiruwa maxafaa malatay beettes.

issi daama yelaga na'iya a bashaa shinaashiniyaa maayada kushiyaa xaaxada yaakko xeellaydda eqqaasu huuphiyaakka dadissa uttaasu shin xeera baggaa yeddaaggaasu iippe guyye baggaara kaqettida siyilee be'ettees

Laappun asati issi karen eqqidosona. eta mattumaykka heezzay attumanne oydday macca gidishin naa"ati aawata qassi heezzati aayota sinttan eqqida naati qeeri naata.

Guye bagara naa'u wogga pooqqetti beetosonna. A matan ziiriya naagiddi uttidda banddiratti de'osonna.

Oyddu michchontti issi mala wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ubbayikka qassi huuphphiyaa banttaagaa qaccidi issippe issi mala hanotaani pootuwaa denddidosona.

Erissuwaa. Wolaytta sodo katama yelaga kumetta giigidaga. Huuphphee yohoykka sekshuwal purity yaages. Arbba uddufun saateppe doommidi qeera kumetta gallassa. Wogga Galla hossppun saatiyappe doommees.

heezzu gela''oti wolaytta woagaa maayuwaa maayidi durssa anccoosona, guyyeera issi ishay dees, appe guyye baggaara toyota giyaa kaamiya eqqa uttaasu.

Orttodokisse ammanuwaa kaaliyaa asati naxalaa gatti maayyidi maata bollan uttidi qaala siyiyaaba malatoosona etappe guyye bagaara mittati de'oosona. etappe corati macca asaa malatoosona.

Issi lo'iyaasan cora puulayiyaabati de'oosona. hegeetikka magalashoy de'ees, eexxiidi de'iyaa shaamay pude utti uttiis. qassikka ciishshay a miyiyaara de'ees giddon hemeterettiyaa asatikka beettoosona.

issi xoqqappe duge googiya naa''u mentte ajjoora soosoti beettoosna. etikka cuwaadan tophphu goosona, keehi booxxi uttidoosona.

keehippe ayifiya kunttida gistte woyikko banggay beettes. ikka yattetti teeri uttis. cakettanawu gakkidabakka ta xeelliyode malates.

Issi izaawu maykiyaa doonakko shiishshi wottidi bootta shuraabiyaa maayi uttidi xoossaa qaalaa ba ushshachcha kushiyaa oyqqidi qaalaa odiidi diyaaba malattees. a guye baggaara motoriyaa bolli uttida issi na'ayikka beettees. qassi hayzuuze kaamekka de'ees.

Issi aaho woossiyo keetta karen cora asatti gulbbattiddi xoosa woososonna. Issitti issitto sa'an haratti qassi oyddiyan gulbbattidosonna.

issi shooqa achcan ichashshu boditte ambban koone akkaleti de'oosona, etikka bolla baggaara ubbay maayidooge issi mala, eta giddoppe oydday attumaaaga gidishin issiniya maccaaro.

naa''u qorqqoruwan keexettidinne laameera sanqqay aadhdhido keettati beettoosona ya baggaagee giddoora caammay beettishin ha baggaagee qassi maayo keetta malatees gaxa baggaara maayoti kaqetti kaqetti uttidosona

Oyddu polissetti uttiddi haasayosonna etta xaraphpheeza bolla qophphee haattayinne dawutaray de'ees.

ortodogise ammanuwa kaalliya asati woossiyo keetta karen eqqidi naxalaa ubbayikka mayyidi xammaqettiiddi woyikko meecettiiddi de'oosona. ha baggaara eqqidaage eta meecciyage qeesiya malates.

toophiya gitaa hidaase zeeruwa woykko giddiyibiyaa gidishin guyye baggaara gimbbe beettees. qassi garssa baggaara toophiya karetta biitta meecci ehiyaa karetta haattay beettees.

Cora asay issi moottan issippe eqqidosona. Etappe issooti issooti zo'o masqqale de'iyo mayuwa mayi uttidosona. Qassi ha bagga gaxaara karetta kootiya mayidaage mayikiya oyikkidi haasayiiddi de'es.

Issi unddenna keettan cora ammaniya asai issi mala'eefuudiyaa ubbaykka maayidi qaalaa siyiddi de'oosona. ha baggaara de'iyaagee maxaafaa dooyi wottidi ba kushiyaa pude dentti uttaagee beettees.

Ushsha eettaa malttees. guya baggara ziiriyaa burccukuwaan tigetti uttida ushshati woykko biirati beettoosona. ha baggan qassi cora asay oydiyaa utti uttaashin naa"ati issoy issuwaara sarotettiyaaba malatoosona.

issi izaawu issi aawaassi cora mayuwa kushiyan idintti uttiis. qassikka issi gita dorssay i achchan eqqis. baalaa bonchchana mala o maaddiiddi de'iyaaba malatoosona.

Issi katta keettan cora asati uttidi kattaa miiddi de'oosona. Issoy eta asttabaabbariyaaba malates. Qassi uyanawukka panttay eta sinttan beettes.

Issi maata malatiyaa qalamee tiyetto keettani perinicheri getettiyaa heezzu oydeti beettoosona. eta isponjjeekka zaazetti zaazetti uttidaba malatees.

Issi lo"iya sohoy beettees. haattay giddon de'ees. haattaykka kehippe xillo haattaa giddon issi zaafiyaa eqqa uttaasu ya baggaara cora mittatinne maatati beettoosona.

Juuse keettan ha baggaara de'iyaa ishshayinne michchiyaa juusiyaa uyiidi de'oosona. guye baggaara qassi juusiyaa giigissiyaa asati beettoosona.

Issi aaho keettan naa'u puulettinne jootinne beetees. Issi wogaa na'ay gatima oyqqidid puuliya sho'idde beetees.

Issi lo"iyaa wolaytta keettay a yuushshoyikka shuchchan qashshetti uttoogee beettees. a sintta baggaara gootaray de'ees. miyiyaan qassi ziiriyaa naagidi toketti diccida xiidati beettoosona.

Issi gita sharaa bollan naa"u ordde ordde xaaxetta santtai beettees. qassikka qosxxaykka issippe shiiqqidaagee utti uttiis.

Issi adussa deriyaan naa"u ajjoora soossoti de'oosona. issoy soossoy haakko mattati uttiis, issoy yaa baggaa shiiqi uttiis. naa"aykka eqqa booxxidi cuwaa woykko xiilliyaa malatoosona.

Shuchchappe masetti giigidda heezzu mulamuqqetti beetosonna ettappe issinna guuta dalggawusu.

issi arssa izaawu maykiya kushiyan wottidi diriiphphan eqqidi haasayiddi de'ees a sinttan de'iya pulipitiyaa bollan i tiiv iza hara hara giya cora mayketi beettoosona

issi izzaw bootta maayuwa maayyidaagee huuphiyankka bootta qaccidi addussa toora oyqqi uttidi bulla paraa qoomidi eqqiis. ta a be'iyoode gadawaa malatees.

issi huuphiyaa qanxxissa uttida puulanchcha na'iya kushiyaa doonan wottada miiccayda uttaasu, I sinttan de'iyaagee biiraa malatees, akka upayttada de'awusu.

Yitiriri woykko keehi teerida arbbaamincce muuzeti kuriyaan kuriyaan shaakettidi wodoruwaan woykko sussaani qashsheti uttidosona. appe garssaara shunkurutoykka beettees.

Issi yelaga na'ee huuphe ziiriyan ziiriyna daddettiis. Akka ba doonan maskkiya wottassu.

Biitta goyiya maakinay biittta goyyidde beetees. I goyiyyo heeran biittappe kiyidda durummatti beetosonna.

orttodookkisiya ammanuwa kaalliya michchontti issippe shiiqidi naxalaa maayidi bagaara corea pulayiyaabati de'iyaageeti beetoosona.

Heidi’s didn’t irises Didier Irish odor odors